Nebɛ na be vooten zie. Ba ene neyage. Ba vootere na ka ba irr nebɛrɛ. Ba mene vooterɛ na kyɛ ba mene meŋ kyaa a sɔg lain

Nebaata mine na sɛle puuru. Ba e ne pɔɔbɔ ayi ane dɔɔ boen na sɛle a puuru . Neɛ ha maŋ tɛra o puuru o naŋ sɛle na.

Mɔgyam poɔ na, wɔɔre yɔɔmine kɔɔ a are koɔ noɔre, taa mɔgyam aŋ be a wɔɔre puori, ka nebɛ meŋ be lɔɔre poɔ a tɔbɔ a sorbiri sonsoŋa, te bɛlɛ a wɔɔre na are a koɔ noɔre na, a koɔ meŋ e yɔɔ paa.

Pɔɡe la are a yɛre pɛn ka ba ŋmaŋma peɛle eŋ a pɛn eŋɛ kyɛ ka a pɛn zie kaŋ a waa nyɛ yɔɡevaare kyɛ ka o vɔɔle zupili ka o waa nyɛ salema zupili ka dɔɔ are a o puoriŋ a meŋ taa bone kaŋ yele ne yɛlɛ a are ne a pɛɡele ka pɔɡe meŋ la are a pɔɡe deloŋ poɔ.

Pɔge koŋ ane dɔɔre mine na be zie koŋ a pɔge a manna yele a koro a dɔɔre na be a bee o manna eelopɛlee yele a wulo a dɔɔre na be a be a.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

Die poɔ na a die veɛle la paa dakogiro kape taabol ane enfuoni be na a die poɔ be boo meŋ biŋ la a die poɔ be a die veɛlɛ paa

Dɔɔ no a dam a tonɔ o tomɔ. Ka pɔɔbɔ ane bibiiri a are a kaara. A bibiiri menɛ a zeŋ na te kaara, te ba menɛ mea are saazu te kaara.

Dɔɔri na a su kparresɔglɔ ane kparrezéére a poli taa ba e ne dɔɔri naŋ e yaga paa ba zore la daare ka ba ŋmaŋma boma eŋ a daare poɔ.

Doɔ nu are daã kuoro zie. A doɔ gban sapiero a eŋ nimikyaana. O zɔreɛ baagi ziɛ a eŋ norte ziire. Te la zɔr kpar duor meŋ. O are kɔ a daã kolbare mene na be a daã daka zir poʊ a

Bibiriimine kɔɔ na be deɛne kaŋa zie ba en dɔɔre ne pɔge ba le ne wagyere a vaare ba mio ba nyɔgre taa nuri are vili gbere.

Nebɛ nɛ maala kuori ba are yaakpolo poɔ ba ene dɔɔre yoŋ ba ene nembɛrɛ ane bibiiri ba puoru ne koro a kūū kaŋ.

Noba na be.ba toma zie ba e ne dɔɔre bayi ane pɔge a na be a toma zie a dɔɔ koŋ a na a pɔge koŋ a tɛra gama ka ba ŋma ŋma boma ɛŋ ka ba wuli taa.

Lɔɔre na tuo boma kyerɛ a te ŋmɛ taa a lo sorbir zu. A lɔɔre kaŋ a sɔŋsɔŋ a ara a srbir zu. Kyɛ a lɔɔre kaŋ meŋ te lo gaŋ a sorbir zu. Nebɛ be na a be a lɔɔre na ŋmɛ taa a lo na.

Nibɛ la be deɛme zie ,ba su la deɛdeɛ boma ,ba sɛori bawaa te bamine meŋ ŋmɛorɛ a sɛosɛo boma .

Noba la a su fuolii a vootiri ba e ne noba yaga naŋ vootiraa a pɔge kaŋ a vooti na bare a de a vooti gan ennɛ a vooti gan poɔ

Lɔɔre kpɛb zie na. A lɔɔre na are a lɔɔre kpɛb zie ene yaga paaa. Nebɛ meŋ bɛna a lɔɔre kpɛb zie. A nebɛ na be a lɔɔre kpɛb zie meŋ ene yaga paaa. A lɔɔre yaga zie ene zaa pɛlɛ. Kyɛ yie meŋ are are a lɔɔre kpɛb zie be

Noba yaga la be kyɛ, a noba yarɛ kpare iri iri mine fɔle la zupil kyɛ mine ba fɔle zupil, mine taa la boma ba naŋ sɛge eŋ daare poɔ ka ba de teɛ saazuŋ, a sɛgere mine waa ziiri kyɛ ka mine waa sɔglɔ kyɛ ka ba de teɛ saazu a are ne.

Nebɛ na be vooten zie. Ba ene neyage paa. Ba ene pɔgɔbɛ ne dɔɔbɛ. Bɛ kyɔne taa a a vooterɛ a vooten zie

Die poɔ na a die veɛɛlɛ paa bonboma yɔg a be naa die poɔ kuseme dakɔgre be naa die poɔ tabol meŋ be naa die poɔ ka bomma dɔɔle dɔɔle kogre meŋ be naa die poɔ ane fon.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

Teŋ poʊ na. Yie yoɔ ane nebɛ yoɔ be na a teŋ poʊ. A nebɛ yoɔ a kyɛrɛ na a sorbir zu. Ka lɔɔre meŋ kyɛrɛ a sorbir zu ka a mene a waar a sorbir zu. A teŋ en teŋ kpiɛŋ paa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

Noba mine la be ba toma zie, ba e la noba naŋ e yaga lɛ, ba su la kparreyaayi a mine waa nyɛ vamaara ka a mine meŋ e boŋziiri

Nebe yawa na be karendie poɔ ba en pɔɔbɔ ane dɔɔbɔ naŋ be a game poɔ ba tara cinema ba karendie poɔ mi a ba katema bena a ba nieo a wulo ba a kannoo.

Nibɛ la be ɛreɛre die poɔ ɛrɛ ɛroŋ a ɛreɛre die poɔ e na teŋa kaŋ ba naŋ boɔlɔ Amɛɛreka ,a teŋa filag be na a die poɔ, ba e na dɔɔrɛɛ ne pɔgebɛ na ɛrɛ a ɛroŋ.

Pɔge ne be daa poɔ a koɔrɔ boma, a koɔrɔ ŋa tewɔma yagayaga a daa poɔ, a tewɔma mine e ne doɔre, ka mine e zeere, ka mine meŋ e kabala a e ne tewɔma yagayaga na be a daa poɔ ka ba koɔrɔ.

Tee la ka ba koɔrɔ ba koɔrɔ la tèè boorɔ boorɔ yaga a tèè koɔre zie noba yaga meŋ be la a tèè koɔrɔ zie a téé koɔrɔ are wulo la a nebɛ a téé poɔ parɛɛ parɛɛ o na taa

Yiri deme nang be ba yiring ba en pɔgba ata ane bie nang be a yiring a poɔ kang piere na sɔgru kye ka a pɔgba bayi meng pegre ba lari.

Die poɔ la a die poɔ veɛle la paa ka peɛ biŋ biŋ la a die poɔ be kuseŋ dagkogiri meŋ biŋ biŋ la a die taabɔl biŋ la a die enfuoni meŋ be la a die

Nemboorɔ koŋ na be ba tewu na suna na ba boorɔ kaayare ane a ba boorɔ ehe be na a be mine ba e pɔgebo a dɔɔre ka bibili kao me poɔ ba mine zina ka ba mine meŋ are.

Nebɛ na a zeŋ zeŋ dakɔɔre zu dio poɔ. A nebɛ enne yɔɔ paa. Ba mine su ne kpar sɔɔlɔ. Ka ba mine meŋ su kpar zeere. Ba mine ba eona a nɔpɔɔra te ba mine meŋ ba eoe. Ba mine a tɛra ba taŋgaraa meor a kaara.

Bibiiri la be koɔ poɔ a deɛnɛ, ba e ni bibiiri ayoɔpoi, ba zaa eni dɔbɛ, a bibiiri mine do are la ba taa zusugŋɔ a naŋ be a koɔ poɔ ba poɔ pɛli na paa.

Niŋyao mine kao la be zie kao, ba e na nibɛ naŋ e niŋyao paa na, a nibɛ a zɛoritaa ka ba mine meŋ zozo pɛmɛ ne taabutaari ba naŋ nŋmaa moɔ eŋ a zu.

Kuu no ka ba uuno. Ba be na kuuni uuno zie a uuno a kuu. Ba uu uu ne noba yaga a kuuni uuno zie be. Ba en dɔɔtare na uuno a kuuna. Lɔrɛ na di a kuu wane a kyaa are are a be.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

Noba at a la lɔɔrɔ dankyini ba toore la a dankyini mala mala ka zeɛ ane vaare a pulle a dɔɔ kaŋ a ara dakoo zu kyɛ ka ba lɔɔrɔ a dankyini

Nebɛ na a be diemo zie. Bɛ ene neyagɛ paaa. A dɔɔ kanga a ŋmɛrɛ bɔl. Te kyɛ ka a bɛ mene meŋ a are a kaara

Pɔgemine la kyɛnɛ weɛ ba e ne pɔgeba bata ane dɔɔ ba toɔ toɔ ne noma a kyɛnɛ a weɛ a pɔgeba mare la biiri dɔɔ kaŋ me yi na a weɛ poɔ a kulo.

Teŋa kaŋ poɔ la a teŋa eɛ teŋa naŋ e teŋkpoŋ paa yiri bɛrɛ bɛrɛ yaga be la a die poɔ ka lɔre bɛrɛ bɛrɛ ane lɔre bilii bilii be a teŋa poɔ noba yaga meŋ be la a teŋa na poɔ

Nebɛ na be ba tomo zie. Ba en bibiir ane nebɛrɛ a bɛ a tomo zie. A tomo ba na tona en kasebɛ na ka ba ŋmɛrɛ a ba tomo zie be

Bibiiri la ka ba zanna kannoo a bibiiri e ne yaga paa a bibiiri zenna dakogro zu kyɛ kaa ba karema a are ba niŋe a wulo ba a kannoo kyɛ ka noba ayi mine kaŋ meŋ are a be

Noba pɔgebo zie la ,ba nyɔŋ la noba mine te Pɔge kyɛ ka ba mine a piirɛ zeere kyɛ ka polisiri meŋ be pɔge zeea be ,a polisiri e la yaga paa.

Nebɛ na be sini kaabu zie a kaara sini. A nebɛ en yaga. Bɛ ene pɔgɔbɛ ne dɔɔre. Ba zaa zena a sini kaabu zie a kaara a sini

Pɔgɔbɛ na ɔgno koɔ. Ba ɔgna a koɔ a tuo gɛrɛ ne. Ba eni nebɛ anuu na tuo a koɔ na. Te kyɛ ba mene meŋ are. Ka ba yir meŋ a are are a ba niŋe

Nempeɛle la, ka pɔge su kpare zeɛ a yele yɛlɛ a koraa nempeɛle ane maki ka nasapeɛle pãã zeŋ kyɛ kyɛllɛ, kaŋ sue kpare sɔgelaa kyɛ kaara a pɔge na naŋ su a kpare zeɛ a kaaroo poli poli poli poli.

Skuu bibiire la a deɛnɛ a skuu bibiire en yɔg paa ba ngmɛɛrɛɛ la nuri pɔɔbaayi mine kɔŋ ameŋ be naa be a pɔgɔ kɔŋa na su kparedoɔre are poɔ na a bibiire poɔ ka ba ngmɛɛr a nuri.

Dɔɔre na tona toma dieõ saazu da en dɔɔre ayoɔb. Ba yaonɛ na naasaal vũũ bomɛ minɛ kɔŋ a naasaala na boɔlɔ sola panɛl a dieõ saazu.

Dakoɔre na biŋ die poɔ. A dakoɔre en dakoɔre anuu. Kaneɛ meŋ be na a die poɔ. A die tokore a en kyaana. Poore meŋ be na a die poɔ be. A die veɛla paaa

Dieo poʊ na. A dieo poʊ viɛla paa. Boŋ dɛdɛmɛ, dɛdɛmɛ yoɔ a be na a dieo poʊ. A dieo poʊ teŋsɔg e ne mmala mmala. Kusemɛ dakɔre meŋ be na a dieo poʊ. A die poʊ meŋ a viɛla paa

Nebɛ mene na are are. Kyɛ ba mene a zeŋ zeŋ teŋsɔ. A nebɛ su kaayare dedɛmɛ dedɛmɛ. A kaayare ba na su a en kaaya irre irre. A kaayare a veɛla paaa

Pɔgɔli bayi na are teɛ pule. Ba pɛgne kaayare deɛle mir zu ka ba are kɔ. Noore ata ane a bile, a meŋ ara a be. Ba ɛrɛ na sogtaa. Ba poɔ pɛle na

Noba la kyɔŋ fuolii a gɛrɛ ziekaŋ ba eɛ noba naŋ e nenyaga paa na ba eɛ pɔgeba dɔba ane bibiiri ba yi la teŋa kaŋ a la gɛrɛ tenyuo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

Boma na baŋ koɔrɔ, ba koɔrɔ na nɔɔteɛ a ne wagyɛre,a nɔɔteɛ e ne nɔɔti parɛɛ parɛɛ yɔɔ baŋ koɔrɔ, a wagyɛre e ne wagyɛ parɛɛ parɛɛ baŋ koɔrɔ, a nɔɔteɛ veɛlɛ paa.

Pɔgeba mine koɔna a tuo tewoma a koɔrɔ ba e ne pɔgeba bata a pɔge kaŋ mare la o bie kyɛ ka a bie kaŋ a tuo a tewoma a wa koɔra.

Bondiri na ba yaŋlaa poɔ a biŋ. A bondiri en mui ane zeɛre ane zɛvaare ane nɔgyɛlɛ ane nasal bondiri mine te naŋ boɔlɔ taaleɛ ane kɔmbɔŋ bondiri mine te naŋ boɔlɔ bɔɔdeɛ.

Pɔge la ziŋ daŋaa pare a maala bondirii,o maali la a bondirii mine baa kyɛ ka a mine niŋ dogli a daŋaa zu, kaa bondilaare ane pelee meŋ biŋ la a daŋaa pare

Bibiiri ane mine la a kaara seni taŋgaraa poɔ a taŋgaraa a eŋ kpɛɛ ba kaa bibiiri a kaara seni a o zu a bibiiri poɔ pelɛɛ na paa

Pɔge ne be o yiri o be na a o bondimaaledie poɔ a pɔge pɛgre na a o bondilaɛ te kyɛ tɛre a taŋgara miri a la ɛrɛ ne nire kaŋ.

Zomo koɔroo zie la na koɔrɔ na zoma yaga yagɛ a zomz koɔroo zie Nona yaga yaga meŋ be la a zoma koɔroo zie a noba mine daara la a zoma ba naŋ koɔrɔ

Noba l a be seni kaabo zie ba e la seni kaabo zie ayi neɛzaa ane o nebɛ a seni e ne seni dendeme kaa nebɛ meŋ e nebɛ dendeme ba e na noba naŋ e yaga na

Nebɛ na kyoro boŋ bulo. A boŋ bulo kyaana e va maarɛ. Ba tera koɔ a kyorɛ ne a boŋ bulo. Ba e ne nebɛ ata na kyorɛ. Bɛ zaa meŋ su ne kaaya duore

A e ne mɔgyaŋ poɔ nibɛ mine be lɔɔre poɔ ti wɔb meŋ bebe a noba ne be a lɔɔre poɔ e ne nasaalpili ti a wɔb meŋ ne bebe e ne wɔb ayi.

Bibiiri bayoɔbo mine na beɛnɛ, ba deɛnɛ ne na daare lɔɔle. Ba poɔ pɛle na paa, a bie, bibiiri ata zena a daare lɔɔre poɔ, ka a bibiiri ata meŋ daara a daa lɔɔre. Ba poɔ pɛle na paa.

Tēē ere bɛ la be ba toma zie, ba e ne dɔbɔ ane pɔgebɔ ,ba e ne yao, ba zaa meŋ su la kparrepeɛli ba be na ba toma zie a tona tomɔ.

Pɔɔ nu a koɔrɛ bomɛ o tuo na a boma mine te zoro a bomma mɛn a o nure poɔ a bomo o na koɔrɔ a enne bon payɛ payɛ na e yawna a pɔɔ poɔ mɛ pɛle na.

Dɔɔ la a mɛ o yiri o biŋ la o bondirii maaloo die poɔ o maala la a bondirii mine ka a nyaw dogeleva daŋaa zu a kyɛ kaa mine meŋ nyaa be kaa poɔ

Pɔge la kyɛnɛ ka kaŋ mare bie kyɛ tuo boma ka kaŋ meŋ gaa mare bie a su kparezeɛ kyɛ meŋ tuo orɔba kaŋ meŋ mare bie ane a mare ne pɛnzeɛ kyɛ meŋ tuo boma ka neɛ kaŋ meŋ gaa te tuo bɔtɔ a be moɔ poɔ meŋ kyɛnɛ.

Nebaleba na zeŋ sobire nuore. Ba ene bibiire ane nebɛrɛ. A nebaleba zɛle na bondire ane lebie. Nebɛ yaga meŋ be na a sornuore. Lɔɔre meŋ be na a sornuore be

Nebɛ na bɛ lɔɔre maalo zie. A nebɛ ene yoɔ paaa. Baza a eŋ ne nopɔre. A lɔɔre maala a maala na a lɔɔre. Ka a nebɛ a are a zukure a bɛlɛ

Boorɔ kaŋ la a lantaa deɛne zie ba e la yaga naŋ be a deɛne zie ba mine zeŋ zeŋ na kye ka a pɔgeba mine a dɔɔ teŋasoɔ a yiele a ba boorɔ yieluŋ

Noba la are bayiriniŋeŋ. A yiri waa la muɔyiri. A noba waa la niŋsɔglɔ.

Lɔɔre nu be sorbir zu a kyɛrɛ. Nebɛ meŋ be ne a lɔɔre poɔ. Bɛ ene neyage na be a lɔɔre poɔ a. A nebɛ mene ara a lɔɔre dindore nuore. A lɔɔre pan ene o bɛ poge

Nensalaba ane lɔɔreɛ ana yie na. A yie mine ane a lɔɔre mine a kyaa veɛlɛ te kyɛ amine meŋ zagere zagere. Nensalba are a a be a yie na kyãã veɛlɛ. a lɔɔre ala naŋ kyãã veɛlɛ zɔrɛ na sobiri zu te neɛ zaa be ka bie na a yie a na zɔzɔɔra.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

Bie poɔ la a die poɔ a veɛlɛ paa boŋganaa a be la a die poɔ kyanaa be la a die poɔ zukogere be na a die poɔ enfuoni meŋ be na a die poɔ be

Wɔɔ la ka lɔre meŋ are ka nensaaleba be a lɔre poɔ ka a wɔɔ kaŋ meŋ be a lɔre puoriŋ kyɛ ka teseŋkyiŋe ɡaa be a lɔɔr puori be ka a teŋɛ soɡa be a meŋ e moɔ a pãã ka lɔɔre are a kpakyaɡa.

Nebɛ na be die poɔ a nebɛ en yawa pɔgeba ane dɔba zaa a nebɛ na be a die poɔ zuŋ miiti baare kyɛ pãã iri.

Pɔgɔba na be ba toma zannoo zie ba e pɔgeba na e yɔɔna ba zaa tera teela a ba toma zannoo zie ba zanna a teela sɛb.

Die poɔ na. Boŋ yoɔ ha a be na a die poɔ. A bomɛ en dedɛmɛ. kusemɛ dakoɔre be na a die poɔ. Tabul meŋ be na a die poɔ.

Baale sansaŋ ba la be ba toma zie ba e ŋa ba nŋa e noba bɛnaare na ba zaa su kparre pelaa a be ne a ba toma zie be ba eɛ pɔge bonyeni ane dɔba bata

Nubɛ na a be deɛmo zie ba deɛnɛ na a deɛm ka ba mine a kaara a nobɛ mine a ire na sini kyɛ ba mine a ziŋ a kaara bibile kɔŋ a poɔnɔ a sini banaŋ kaara.

Noba ba la be nembɛrɛ iruŋ zie ba e la noba naŋ e yaga na ba zɔɔ la fuolii a kyɛnɛ a na de vooti a ire a ba nembɛrɛ ba e ne noba naŋ e nenyaga na

Noba la be puopuori dieŋ nigaŋba e la yaga ba puori la ŋmen baare kyɛ yiri a ŋmendie poɔ, lɔɛ ata meŋ are la ŋmendie nigaŋ.

Pɔgebɔ ne dire bondiri ba e ne pɔgebɔ anaare ba di ne a bondirii baare tɛ taraabondirii laar a are ba poɔ pɛlna paa.

Nibɛ na be yɛle yelbo zie ,ba e ne nɛbɛ pie ne ayɔɔbo ,ba e ne pɔbɔ ane dɔgre ,a teŋga yuori la amɛɛrika.

Bibiiri la, a zeŋ daare mine kɔŋɔ zuŋ, a ɛrɛ. ba en bibiiri ayɔpõĩ a na zeŋ a ɛrɛ na. Tesɔbɔ mine a meŋ gan na a ba neo, a be ba na zeŋ na.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

Noba ayoɔbo mine kaŋ la are Pɔgeba ane dɔbɔ puleŋ taa ba are la kuri wowo kaŋa pare kyɛ ka yie meŋ are are a kuri wowo onaŋ kaŋ puoriŋ

Nobɛ na be koɔ poɔ a koɔ ene yagɛ paa a nobɛ meŋ e yagɛ paa a nobɛ mine sune kpaɛ a nobɛ mine meŋ ba su kpaɛ ba be na a koɔ poɔ a deɛnɛ

Bibiira be kariŋ die poʊ. Ba ene bibiir yage. A ba karema meŋ be na a kariŋ die poʊ be. A ba karema soɔro na a bibiire a yɛlle ka bibiir meŋ a liɛba a nuor a ko a karema.